waxtu fene dix heures ba 11 heure et demi donc a fia ngan rek i mbeta na nuun ne refe ye ka i mborme a nuun rek nu moof no pin ke parce :frea que i mborme a nuun sur la pratique de la RNA mborme a nuun ne ando naye nen RNA fi tel donc refe ɗatnu moof no pin ke ŋaƴo yo wala moof no pin ke ŋaƴo yo wala nu ndet bo ande rek nu ŋaƴlu donc :far i rappeler a nuun ne periode ne i ndef nayo te ref periode fig fat nu ɗeet taxar teɓ ko ndefna qolaxe a paax parce que a jega wa ando naye ga kene ayo a ŋura yo ba ŋura nange ndeta taxar teɓ ke sax na maga ga ŋure rek a ndeta yo a mbanga ɓeer toog ndaxar ndeɓ sax a ndakin a suroyo to ande kene tax ke taxar a may no qol la a jega wa ando naye xin ba seɗayo mede mbokata kañ ke nange ndeta yo mene ndax taxar teɓa saxa meen wala saxe meen mais ga seɗa yo rek a seɗa nga rek a mbokat maga a ndoxoyo a soɓanga ndaxar ndeɓ a ref maga te dalfa xon i mbeta na nuun ne bo ndiik rek ndimle yo in ngir roog ndimle a qoox nuun bon mbing wa nayo ndeta le a taxar teɓ ke ando naye a saxa naxa qola xe nu ŋanda nale a den de mbago inu bon seɗa ngana xin men mbiyano yo na yo ndeta bo an ndax ndaxa ndeɓ saxe maga parce que nu mbiya ngan ma ando naye ndaxan ndeɓa saxa maga nu ŋeɓananga rek ndaxar naga xana dalfo xon to fogam bo i ngenit na nene fogame RNA fe te ref karkaral fe jofke a paam Waly

xana ndoxin

a paax

efectivement ke leyona ndigilo Waly parce :far que xaƴa ka i ɓatkano mbetana den rek parce i leayan fa den bo ƴut mais koy ale la repetition elle est endragogie parce que maak i leyta ndefe xa teɓa nong fook i mbaxtan fa den a fiya ngan rek o njiriñ RNA moom fogame population ne fop a anda tano yo parce que comme ne leyta nona oxu refna anda ye ceƴke ga moƴo sum axu refna a anda ye laŋke ga ɗeg axu refna anda ye kena sutatel no laŋ ke na qoq mayate axu ref na anda ye kena sutel no laŋ ke ba mayater na ŋeex xana jeg ŋexa jega nga xana teg wa ten a cir musiba jeg donc pour i ngenu koy ñoxor tiyene ka jeg ka ando naye fook i ngenu ten parce que a jega ka essayer ena men reboisement a fiye men mais taux de reussite fe ten nangeru jaka o ɗeta nga taxar ke na njimel au nivau national ke dufena meen no taxar depuis mille neuf cent soixance presque a fiya trois fois la superficie du Senegal bo o ande taux de reussite ne a jeg anga doole bon Senegal ka suxka fo taxar mais wiin we ndeta koy ba ande koy vraiment reboisement wage tax saate fe a sux fo taxar il faut que i ɗeet pexey fa lakas fa ando naye xano utiliser in pour a koɓale ɓato naat te ref la RNA regeneration naturel assister i leyano yo Kakaral no olof donc wiin we fada an ke o njirño nge taxara ref na parce que ndaxar a jega nde no qol anda ye moos l' érosion ka genwa maga a paax laŋ ke ga leel wayo a teɓa maya nga sax bo roga fina a teɓale may ko ga a foof le ba ƴufna a mbisale ke faax na laŋke donc ke i mbi ke i leya mene o njiriñ no wiin we fopo o kinoxe koy bo leyona fo ten leya fo ten leyane kene faaxe kene faaxe kene faaxe to te saɗik xoox rek a fiya kaga faxeer na kena teg wa taga ten ref xar sanction ne sanction

nan gilwiranoyo <hesitation> <hesitation>

a atiid affaire o fog

me ndaxara garuna

a ga ena teen xano jeg jafa jafe

a xumel o liro yeeq

kaga mose

ka bañ tel

wala de qicoran

bona tet sax bona tet

refe ndat maga

a jega solo

faaxe faaxe <hesitation> <hesitation> iyo merci beaucoup khadim vraiment ke leyona a refa a ndat to oxu nanuna aussi xana ɓato gorgorlu ga a o kota lene de ndokit nayo ka leyele o xur wala saas ndaxar maak nu te waag na ref fo RNA fe ware duqel nda koy anda ye a jega jamano si tu te rappelles i mbiya supervision na qol xeke Badiane mene a NDoukhour Thialal ga a ka xot xa loq xa cofu xa tingu a ndiq tin fo njas fo ndeɓ ne a fi ma liir yeeq de ngar a mbuur xa loqaxaa ndaxana den a mbisaden kon anda ye kaga ndaɓ yiif fo ka ñaan jeliran yamo makoxe xaƴ na temps um a gara gasin xa loq no sasum teɓo wago gar boja den leŋ par leŋ e ko daxanan wax deg mi kaga ga tinum ramb yiif coxod fiyanum to wiin we fada ngongorlu na koɓale Khadim owey yaqa de parce que yaq fe a ɗoma to fogum kena leyel mene kep o nan gilwan o ɓektin yiif wara ret yoru ndaxar bugno god cerofa ƴuf mais a jega wa ando naye koy ka mbafoué a la loi

fo kene a paax

nanene Fap Diamé rek

axa a paax

a paxa paxa paax i a fiya ngan a fi rek Waly ke leyona a jega solo a paxa paax mais o kinoxe ba fiya to ande kena soɓ kan ten rek ka yaca yelefatin wala o foge kem fiya dara soɓ kiram a fiaya ngan xana jeg article ka ando naye xan wetana nuun no code forestier fe te ref article cinquante cinq fe manam ka jeg taxar ka ando naye wiin we ga ngore taxar ke ga ngona ta yo les arbres selectionner ka ando naye a wora xile wene a ŋaƴa nga den jeg kate no adna fe de ara den a proteger a den ga a wene o goda nga den ñari at bo cinq ans koso ten o weg kel to waga rabide deux million cinq million o dama nge ndaxar na ando naye ka arel nanene mbakere waxey nana donc kene wiin we ga mbarno and article cinquante six fe no code forestier fe anda kete leyna ma ando naye ka reboiser el manam ka jimbel taxar o ret maga goda maga waga wegel xa qiid xa tadaq bona xa qid xa etak sokoy waga rabda xin ñeti million bo juromi million a jeg ka ando naye it wiin we ga mbiyan to ŋaƴ tiran yiif ko ga ama ando naye comme ca domaine forestier manam foret classer lene mene bo reta Fatick a jega wa ndem mafa anda ye maga ka fañtel pour a xoxel we ando naye mis en defend ke ten ref xa quraxene i mbañta yo fo xa quraxe adno naye wiin we ga selectionner el e ba ba godatel

wene o rakanga maga bo god article soixante cinq leyu no xaga article soixante cinq ka leye o xaga o goda ngan mene foret classer fo mis en defend ke xa quraxe ko waro wegel o xiido muum to xa kid xa non xa kiid xa tadak bona xa qiid xa ɓetak to waga rabid million bo million xarɓaxay million leŋ bo million xarɓaxay kene code forestier a leyu ndiki koy we ando naye ga ngodana cegel ke a yura saas ke a ŋodanoyo wene article soixane douze leyu fo den article soixane douze leyu fo den gay naak we o goda pour njegela ñaam ten o dama nge a koom wage weg o xiid bo xa qiid xa dakaq kaso ñaar fuki junni koy bo temeri junni waga rab din ñaar fuki junni koy bo temeri junni waga no rabin kene code forestier fe a leyu article kene im ñimna den ten to xalis fene refe xalis fa adno naye xan i cukin sx o derem i cukiran tem i njege ten xaɗaq xaɗaq i njegiran ten agent eaux et foret cuke xalis fe no ɓayum xalis fe ka verset el no caisse d' intermediaire des recettes frontiere caisse d' intermediaire des recettes frontiere maga a verset el no caisse ne amdoxe donc kene fat wiin we andi noyo oxu ando naye koy émission ne xaye wayey nanan a partir d' aujourd' hui bes fe ke xotit na bes fe xaye jegate wasanit parce que ƴiɗ na bo xaye in way ten leyayo leyayo o leya nga te a koɓale wete a koɓalum na wetel i ndefa nga men ngena na taxar ke ara xa quraxe bo njek a njike leyele xa quraxe mbete kay nu ndet ŋod yaq ke re ina maga fop bono njirño ŋum a jega tuye jege njiriñbon kay fat i ŋaƴa nuun no ŋoda rek ka jeg ka ando anye sax yiif jambiran taxar ke ga mbañ tel foxa quraxe jege wet i ndeta nga koy bo jamano fa ando naye ka i ŋore o qurole a reta bono periode d' exploitation manam a fada jefandikorel maga comité de veille ke ando naye den monter e no caate ke dena mbokator ka a ŋooy saate fe fop a leye a o xuro le kat ga i mbug no ndakin ndeɓanong ren in fop fat i nges maga bes sangam a fiya ngan agent eaux et foret xana gar a encadrer a nuun a leya nuune ndaxar nene god tel a god tel nene nu ŋod taxar ke fop njum xa cunda xe a fela nge nuun nu njikwin mbak kam caisse nuun wala nu ŋajrino yo oxu bug na o juuɗ koy xaƴi xa quraxe faxa taxar ke reti naxa qolaxe a koɓale fañ tan mais xa quraxe fo taxar ke den bañte ndet yo ma ando naye ka fig wel nature fa mbor fe ndet yo maga nu ŋodik mais :frra nu satka qox rek mbug xa cuɗ xa maak ndefan xa qura xe rek baƴtano yo rek ndeikoy a ndat na dalka tok nuun a mbaƴta nuun parce que tiye oxey buga ɗom to o kiin koy o leya nga fo ten no njek fo tedanga te fañ tegi ke refa maga parce que :frq koy nuun way yaqa koy to yaq fe o commencer a ɗom mbaas yo a koɓale nu yaqa a fiya ngan Waly kan i mbetka antenne ne rek oxu ando naye jega ten ka bugona lamit wala intervention na bugona fi in way nan gilkwang Waly o jega nga ka ɓatona ten

to koy gay naak we xan i mbato ley fo den Waly i ka jeg période na ando naye in i mbage ndef no kene to i ande xa keta xe wiin we mbiya yo wage ref xa kepa xe wiin we utiliser pour a ŋod taxar ke i anda den fajar dena ŋoda taxar ke fajar njolor de ŋoda taxar ke <laughs> ga o yeng o yeng ga cunga bo ndero yeng de saq xa empoule den a ndok kama koɓale ŋoda mi ndiki mikoy ka jarana tam ŋayatimo moto a charette um saqa wala im tego jafes rok kama koɓ nu nangona kak um ande mene gartu xam gar bo nangom neep fede faak rek a jega xa dama o yeng

ga o kino xe ku na fañ tel ko warno waasko warn waas parce que ga a wiin wa na mbiya paxeer mi fogim taga moƴun nda wiin wa na mbiya nda xam fi leye fogim taga paxeer nange royel paxer nange royel wiin we fada ngaƴa koɓale te ɓato naat adna fe ɓaato daku mate re ina oxu refna anda ye jamano fe nete sumta mete ref na sum toge neen mi o ndeɓanonga ndutuñ refum nda maxey wetan wa ye i ndefna école primaire mois d' octobre bo i ndeto gina école ko ga ogu a koya ka ando naye o geen wanga mene a dix metre ga kiro o kiin mais kene jegate ka i nga a t meke a kuy fo lim de mboga mboge roog ka fola wat nin meen re in yaqu ke re ina meen sokoy mbugo continuer yaqa rek waxey sumna suq mbalof ret no saas na goda o ndirño nga no wo a deyu mais leyuno wiin we to ke yaqona koy ten xupu ke suk mbaal ne coxkang wala ke naak le yafolona a coxakang mais fat i mbaas caxan ke ŋaƴ yaq fe ga a bo taxar ke ndefna no saax le daad le xana may no saax le a maya la ando naye wiin we sax ŋod kate taxar o nana nga daɗ jegate meen taxar njegateru men mais bo daɗ le may ina men a peda ke dak nel made nde ina a pedake may nakof ga mbuko ñama yo sas ke ndimo yo de ngara yoru no taxar ke a ñama yo kene koy pour i ndaku ten fok i mbi sacrifice njemo muñ parce que ke yaqena xa qid wage xendanel no xido leŋ fok i njaɓo muñ oxu ret na bo daɗ jegate men o jaɓo mol ma o mola na mbi u ba njega daɗ xa foret xa ndef maga xa fret ndef man mola yo nu mbage mbexey bo xa foret jeg men ndefa na yo nu mbago ndeyata caate nuun ke koy mbaas yo taxar kene ŋoda nuun wey yaqa koɓale rewe fo goor we mbodu ten koy sam xa quraxe rewe baƴta denoyo fat i ley fa den koy a fiya ngan Latir waga wet antenne ne rek no 7171711 14 14 7171717 oxu bug na jeg intervention na fiyona ten rek in way na gilwang wala question na bugona poser <music>

<music> i mbeta na comité de veille <music> ke ando naye <music> alo alo waaw